Bihi ata n toori kom ka yino gbubi gbambili piɛlli ka yino gbubi gbambili vakaɣali ka yino gba dini nyɛ zaɣ piɛlli ka ŋun gbubi gbambili vakaɣali maa ka o yɛ neen dozim ka so jinjɛm chichɛra ka ŋunbala yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm

Niraba nʒiya ka bi lori bia so bi ni lori bia so maa o yɛla liiga piɛlli ŋun loro maa ka o yɛ liiga piɛlli ka di booi booi ka so kpalaŋ sabinli ka di liɣisi liɣisi zaɣ piɛla piɛla ka so ʒiya n tabi o shee ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka ŋun loro ŋo ʒi kuɣu zuɣu ka bin lori so ŋo mii ʒi tingbanni

Paɣa so n ʒiya ka chinchina ku pali luɣu shɛli polo o ni ʒiya maa chinchin ŋmari ŋmari n kuli galisi dinni ka o yɛ neen ʒiɛhi ka lara

Do so n ʒiya ka bi chɛri o zuɣu ka zaŋ neen piɛlli yirigi pobo ka ŋun chɛro maa ka o yɛ liiga piɛlli ka pili zipiligu ka ga woochi o nuuni ka o ni chɛri so maa so jinjɛm sabinli ka anfooni tabi bi nyaanga

Niraba n ʒiya n gbubi silba tahali n kpaari binshaɣu niŋdi silba tahali puuni ka bi puuni so pili zipiligu ka yɛ neen tankpaɣu ka so jinjɛm sabinli ka so yɛ neen dozim ka tihi ʒi bi nyaanga

Shab n bɛ moɣani ka niɛma ʒinʒi bi sani ka bi woli woli ʒiya ka so doli soli chɛna ka ŋmaligiri lihiri o nyaanga ka so gbaya ka so jinjɛm sabinli ka yɛ liiga vakaɣali ka niɛma binshɛŋa bɛ ŋmana ni n ʒi bi sani

Paɣa so n ʒi niɛma ka birash ʒiɛ ni zaɣ sabila ka di biɛ dinni ka tulaalɛ nim bɛ dinni ka o tabi shɛli o nuuni ka di shɛŋa bɛ o ni tabi shɛli o nuuni maa puuni ka tihi bɛ o nyaanga